Dumma dumma amano awatine hesadanka dere cimat issisan shiq utida banta oykida cikatara heysadanka qaseka laxana woyko xibabe mayidoysara issi kifilen utidosona .

Haththay gaarssappe puude woykko biittappe puude saalo caariza bessay beetishshe de'ess iizz mattanikka puula hannotan ossetiza issi issi keththati de'ossona.

dalga asati issisa shiiqi eqqidayssati beettishe de'osona, hayssatippeka issoti issoti maxaaxara wottidi ha xeelli eqqishe demmana dandayandos

Issi issi asati sinthe baggan uttidi guye baggara dalga asati eqqidosona hayssatoppeka eqqida oyddu gidiza macagetinne ichashu gidiza attuma geti beettetes

issi pooqe keeththazappe sinthe baggara dumma dumma mitha qommoti hayssatikka kuwasi go7izayti karen tokki gathidoyssati beetishe de7ettees

Issi kaamezi beettes ha kaamezan gelanas sugetizi bishe deiza dumma dumma asatinne woykko cima yelagati heessa danka naati beettettes

Salo sa7a gubanton heedzdzu tammanne issanto nu biittan qasse tammanne laapunto yoo bonchethiya guutta nat wonta yaagetisa xuufe xaafetizayssi beettees

issi puula bessay beettishe deees ha puula bersanka dalga bandirati qaaphetidi deishe izata matanka issi gaammo siley nam7u woykko heedzdzu gidizayssi beettishe de7ees

Dalga goshshancha asati issipe dendidi issi denba bessan puute tokkishe demmos ha pute tokkiza asatikka baggati izatappe banta cika essidi beettosonna.

Dumma dumma goshshancha asati baynta oottido oosoa kaseka erisiyo gaatan ha'ikka bessana si gidi issi deemba bessan uute tokkishe demmoos.

Dumma dumma kaththa qommoti nu gamo biittan de'ossona hayssattappeka lemissos ayfa ayfe kaththa qommoti hessadanka dan'o doozatinne dumma dummati betishe de'ossona.

Bootta maayo gatti maayiza cora asati uttidi bantta yaayiza bessan beettoosona. Hayssatuppekka guye baggara eqqida cora asati de7oosona.

dalga asati issisan eqqidi ufayssan qomidi yexishenne yaaha gishe beettosona ha asatuppeka issi attu ma gee ubba ha baggara keehippe miicishe beettees

Dumma dumma maatati beettishe de'oosona ha maatatikka diccidi qooro gakkishe de'izayssatinne izata matan booththa ciishsha ciiyidayssati beettoosona

Dalga attuma getinne maca geti issisa shiiqidi ha'i eqqidosona hagetuppeka dumma dumma giddon deiza asati enta tamarsishe beettosona.

Qaala xoqu othid ubba asayi siyansi hasa'anawu madiza miisha baridunazani oyqiza issi huphey bo'atizo atuma assy beetishe de'es.

Heedzdzu attuma asati beettoosona hayssatuppekka giddon uttiza issi attumage barkushen iskibirto oyqidi ha xeellishe demmettes.

Issi issi orde gidizaranne kawo osanchati issippe gidizi banta ya,iyo wontha wotidi issi kethan ya,a ya,ishe demos

Issi yaa7aa yaa7iyoo keeththazan dalgga macca asathi uththidayssathi beeththishe de7oosona; ha macca asathuppekka baggathi kushe baqqishe demmoos.

Dumma dumma kawo oosanchati issipe yaa7a yaa7izaa aaho demba kifilezan uttizi baa xeelishe beettosona.

Issi matay de'za besay betishe de'es. Ha bessanka bollappe duge sa'a bochiza mayoy woykko adusa mayoy de'es.

Issi aaho denba bessay beetishe de'es; ha denba besanka shuchchatinne hessadanka dumma duma maatati miththa marati woykko duma kaththa zereththati betosona.

Issi aaho kifilen uttidane eqqida dalgga asati de'ettees ha asatikka de'iza kifilen dumma dumma mayotine hessadanka dunguza gizayssati betteetees.

Ha suyqezan beeththizay aazee giikko dumma dumma ayfaa ayfee kaththaa qommothinne heyssadankka bayzeththiya unkkothizayssathi hayssathuppekka leemisuwaassi muuzee issuwaa gididi beeththes.

Dumma dumma ammano yarantti nu tophphiyan deetes. Hayssatuppe issuwa gidiza ortodokise ammano kaalliza macca asati banta pooxa mayidoyssara issippe coridi beetettes.

Nam7u keeththay gayttizo woykko baaranda giza bessaara ya7anne haanne kantisiza oge daaniza sohoy beettees .ha bessarakka hamethashe diza issi mishiriya de7awus.

dalga asati issi aaho demba bessasara hemettishenne ekidashe demmays inti deiza bessanka wokka wolay beettishe deees

nam7u maca yelagati beethtishe de7osona hayssatuppeka issinna bolla baggara doqu gada woykko geessan aduqa beeththashe de7awus

barqaala toqu ooththidi haasayanas koyda issi yelagay beettishe de'ees hayelaga sintanka dumma dumma qaala dhoqu oothtidanne iza qaala ekkiza dumma dumma miishati beettosona

ichashu yelaga maca nayti betetes ha maca naytikka bootta maay7o ubbazikka maay7idi sinta issoy issua toha woykko kushiyaara gattidi huttidesona

Nam'u guutha nayta yeliza issi keeththa aawaynne aayeya beettosona hayssatikka yelagati issipe gididi bantanaytura eqqidi hadhi beettishe de7oosonna

dalga ogezaara ha yishe beettiya dumma dumma kaame qommotinne heessadanka asa nayti de7o sona heyssatuppeka dumma dumma bata shammidi yiyayssati sintha xeeran betosona

datta dadeta eriya woykko harpa quxaridi daddiza issi attuma yelagay nu gaammo biitta asa gidiza issi uttidi beeththishe deees

toopphiyan dalga medoosati de7oosona hayssatuppe issua gidiza piradhiza medoosiya ha7i xeelishe hayssan corgu gada beettawus

issi guutha naya ha simma eqqidara beetthashe de7awus hanayayakka haatta zuuqanasi ha7i wodiyan medhetiza wolqa qohonta miisha duge kata katada haatta pude kessashe beettawus

Dumma dumma macanatu maayotanne so miishata bayziyonne shamiyo keettay beettes ha keettanka orotoy zambile heessa heessa malati de'osa.

Issi shuchcha woocidi keethta daanisidi agiddon daro giyan baysettiza miishata zal'iya cora asati beettosona ha asatuppekka dumma xila kuwadan oyqi uttidayssatikka nam'ati beettishe de'oettes.

Nu gaammo asay ola oosha birshiyo kase asappe kaalli yida maata bessiyo woga oyqqida darga asati maata oyqqidi beettosonna

Nam'u attumagetinne nam'o macageti issi bessan de'osona hayssatikka nam7' nam7a gididi woykko adtenne maca gididi issoy issoara qoomettidosona

nam'u guuta yelaga attuma naytinne issi guutta nayeya pengen eqqidara beettashe de'awus hayssatuppekka pengen eqqida guuta nayeo xeellishe diza nam'u yelaga naatikka de'oosona

Issi usuppu gidiza macaageti beettoosona. Ha issatoppekka oyddati guutta nayta gidikkonne nam'ati guutta etappe wodiya guuttiy woznamida asati de'osona.

dumma dumma asa naati issoy issuwara banta silkiya go7ethi gaythanassi maaddiya daro gaytotetha miishati ha7i wodiyan yidayssati beettoosona

dumma dumma ha7i wodyan issoy issaara asa naate gaythanassinne heessa danka sarotethanas maaddiza asa naatu gaytotetha miishati beethtosona heessatikka feesebuke instagirame heessa heessa malati de7ettes

Oydu gidiza asati issippe gidi eqid ha aimmo xelishe demos, haysatappeka nam'u yelagaaca naytinne issi cimi besizaysara issi yelaga atumara eqidosona

ze reporteri gidda xufeyi xafetidayiss bettes. ha tapelazi diza pidaletika r,e p,o,r,,t,e ,r hayisati betossona.

Tii e lie giriamii gida fidaletan xaafettiza gatti nababiyote telegrame gida ingilizaato tuufe bettishe deees.

dumma dumma ayfa ayfe katta qommoti issi bessan beettosona hayssatikka dooretidi issoy issoa bolla kuuretti uttidosona

nam7u asati beettosona hayssatuppe issi attumage huuphe keehippe mule bo7athidogeenne uttada ha xeelashe dizaa macara beettoos

Daro asati issi sohoni utidayisi betosona. Hayisatikka duma duma kawo ossanicha gidikonne iza sinthani eqiida issi atuma assine utidda namu'u macca asati betosona.

dumma dumma guuttanne daro qanthanne adussa gidiza koronte shupoti beettishe de7oosona hayssatikka xaaxeti dayssati dalgan sohon beettishe de7eettes

Dumma dumma koronteta qachenne issisappe harasaa koronte efanas maaddiza shufo gizayssati coriti beettishe ha'i hasatiyan de'oosona.

koronte shufozi bollara bizayssi beettishe deees izappe garsa baggara iza mita essana s gidi asa naati bookkido biittay duunnetizayssi beettees

heedzdzu asati beettishe de'osona izatappe nam'ati uttidi komputereza xeellishenne iza xannayishe de'etees issi attumaage eqqidi xeellees

Issi puulatiza bessay bettishe de'ess ha bessazanka maata cirridi guthan guththan woykko daalgi diccidi heera mooronnatta malla ciiridayssi betetes

Hedzdzu asati betosona ,izetuppekka nam''ati macageta gidikkonne ,issi atumageyi azakko xaafishe demos.

Awaashe bankke gizaa issi qothoy woykko thaappella beeththishee de7ees; ha taappeellazappekka garssa baggaara ogee puulaththiza hanothan ooseththidayssi beeththishee de7ees.

ha7i wodiyan issi miisha ekkanas dandayiyo oge haagettiza tuufe saabelan kiizayssi beeththishinne xeeliyoze qoncen deees

issi attuma yelagay beethtishe deees hayelagaykka barisintan dawutara woykko xaafiza woraqataza woththidi iskibirtu zaara xaafanas qoppishe deees

Guutha nayta isporte tamarsishe deiya issi yelagay beettees. Ha yelagaykka isporte guuthanati tamari jiccana mala bar ooso abba aggidi keehippe waalettishe deees.

dumma dumma bessan uttidi banta oosora oosora asa suntha xaafishe de'iza kawo oosanchati beettosona izatan xaafisana yida oyddu gidiza asatikka uttidosona

issi wolqama suuqezi beettishe deees ha suuqezanka bayzettizanne shamettiza dumma dumma haattatinne heessa danka suuqe woy giya miishati beettosunna

Dumma dumma bessappe xeesettizi yiza kawo oosanchati eqqidayssati beethtosana iza taarakka issi uttizi komputere xeellishe deiya issi gooba asi de7ees.

Issi kifile uttiza dalga asati betosona ha asatuppeka duma duma asati banta silkeza hesadanka banta waraqataza xeliya asati de'etes

dumma dumma cora asati issisan uttidi banta haatta uyinas sinthan wottidoyssara beettosona ha asatuppeka issoti issoti banta waraqatazan xaafishe beettosona

itoophiya federaale woykko huphe aysso miiisha xeelliza giza taapeli beettishe deees haga puussayka nutoophiyan ubba bagga birara oyqettiza ba xeellanas dandayees guus

Duma duma kawo ossanchatuppe issuwa gidiza haththan tama toyssiyo ossuwan anjettiza gellon exxida besan tama toyisishe diza issi kawo osanchchati de'osona.

Issi keehippe xumiza bessay beettishe de7ees ha xumiza bessanka issi attumage haaththa cacafishe woykko pushakishe demmoos.

Dumma dumma kawo oosanchati beetosona. Hayssatikka geelo tami eexida besan tama toyssiyo eratethi diza dalgga asatuura eqqidi beetosona.

Geello tamay oyqikko keetta gido haraba gidikkokka oyqqiza tama toyssana segidi kawoppe dumma banta eran tamari kiiza dalga asati beettifhe de7oosona

Dumma dumma kawo oosanchati beetetees hayssatuppe issua gediza geello tama keetta oykkikko toyssi eratettan anjettiza asati betetees.

Tooppiyan daro kaame qommoti de'ikkonne heessatuppe issua gidiza issi issi anqashata caanizanne heyssa hessa mala ooso ooththiza zo'o kaame wookkay beettees.

Zo'o maayo woykko koote mayiza daalgga asatinne heessadankka issi malla qoppe woththidayssati kareththa boogge woykko suure gixxidi ha xellishe bettosona.

Daligga atuma asati ississa shiqqiddi kaththa mishshe betosona.ha asatikka dumma dumma nuu Gamo bitanni kaxxiza kaththutappe Dori dorid issi sampanni mishshe demos.

Issi cima aththuma asi beeththishe de7ees; ha aththumaageekka bar huphezan qoophe wothizi gaammo asa dunguza bar qodhezaara qachchidi haa xeellishe demmoos.

Issi keeththan uttiza daro asati beettosona. Ha asatuppekka sinththa baggan uttiza dumma dumma kawo oosanchati banta haatha xarpheezaza bolla wotidosona.

Issi aaho keeththay beettishe deees ha keeththa kifilenka dumma dumma karetha maayoy keehippe maayetiza woykko dalga asati maay'izo ge beettishe qoncen deees.

suufe maa7ita daliga asati eqqidayissata demmays ha asaxuppeqa issi macaranne heessa danka hankoti ubbay attumaageta gidiyobe qonce

Duma duma dhoqu giza mithazine hesazanika ciyizaysati betesona hayisatu cishape issoy zo'o cisha ciyida mithati na'mu na'mu besan de'etes

Orathi kexetishe di'iza kethay betishe de'es ha kethape sinte bagara wolqama demba besay de'ikkonne ha demba besan diza sohon mitati nam'u besan de'osona.

Duma duma atuma asatine maca asati hayisadanika kawo osanchatinee yalaga nayiti issi bolla issipe shiqidi ha xelishe de'osona

Booththa maayo maayiza heedzdzu asathenne nam7u kareththa suufe maayida asathe issipe maaran eqqidosona; heyssathuppe issi booththa maayiza maccaariira kareththa suufe maayiza issi aththumagaara sarothishe demmoos.

tooppiya bandirassi heedzdzu celilo galal7onne zo7o meray de7iza'issi qonce ha bandiraza kessishe beettiya issi cimageenne amatan eqqida issi attumay beettosona

Ogeya oottishe beettiyanne dumma dumma keeta keettana sgidi shuchcha kuntidi heyssa biittay mooretiza bessa giigissishe deiyo heeray beettis

Issi keeta karen dalga asati issife eqqidosona heyssatuppe guye gaxan haddirsa baggara eqqida issi yelagay barkushiya xoqu woottides

Guththa naytta hargeppe teqqanas woykko koyro hargey oyqqanappe uushshiyo xaale uushishe de'iza issi akimezi bettishe de'ess.

Issi bollay payonta mishshiriya uttada dhalle ekkashene izzo dhale immada sinththe baggera i sunthane hessadanka i hargge qommo xafashe bettiya issi akimiya de'awusu.

dumma dumma asati beettishe deettes ha asatikka banta ooso zaara ooso zaara ekkidi komputerezaan xeelishende iza naagishe de7iyoge qoncen beettes

barkushiya pude denthada xoossa woossashe oykko xoossas waassashe beettiya issi cima mishiriya de7awus ha mishiriyeppe guye baggan eqqida ne uttida dalga asati beettetees

bootta maayo maayiza woykko asa naatu bolla payate taasi polettiya dumma dumma kawu qoosanchati beettishe dehettes hayssatikka aakime geetetti sayssata

macasati attu maasatara eqqidi heessatappe bolla baggarakka inta potozi woykko inti tapeelan beettishe dediyogeekka beettees

Asa naatu bolla payatetha naagisiyo ooson anjettiza issi yelaga attumaasi uttidi issi hargancha asayyo bolla oykki oykqi xeellishe demmoos.

Kawoppe asa naatu payatetta naagisiyo oosan anjeti dikkida issi dootore utisidi issi addessi kusheya woykko hashe bolla narbe caddishe beettes

Ba qaala coqu ooththidi haasayana si koyda issi attumage ba duunakko shishidi qaala xophisiza miisha haddirsa kushen oyqqidi ha xeellishe beettees.

Issi kaamezi woyko guuthta gonggey guyera diza kaameza demashe days izo oykiza atuma asay izara eqida dalgga asay bettees.

Gosha osuwan eretiza dalga goshancha atuma azatinne maca asati issippe dendid xoyliya akapa oykid bitan utidosona

Omo banike giza xuffeti xafetiza iss tappelayi deyesi banike kethazi betishe deyesi izape sintha baggara namu'u mitha nayiti isi qeri na'ayi deyosona

daamota xale keeththa giza taapelazi xaafetizo issi bessay beeththes. Ha taapelazappekkan sinthe baggaara demba guutha guutha maatati de'iza bessa demmashe de'ays.

Heezu asati beettishe de'suna izatappekka nam'ti attu maageta gidikkonne issinna macara beettishe de'wos inthappe giddon uttida attu maage haasayishe beettees.

issi puula hanotan keexettiza tamare naati diza woykko dorme gizayssi beettishe deees hayssape sinthe bagara maatatikka de7oosona

maca asati attuma asatora issipe gididi issi keeththa karen eqqidosona ha asatikka banta uttida oyde issi bakki zaaridi eqqidi haaxee mishe demmus

dumma dumma asati banta ooththiza kawo ooso keeththappe shiiqidi issi bessan eqqidayssati beettishe de7oosona izatappe sinthe baggara qophe wottiza issi attumage de7es

Issi aaho penge deiza bessara gelanas bishe diza darga maca asatinne heessadanka attuma asati beethtishe de'osonna

issi wolqama booti ekkiza keethtay deees ha bootta keeththaykka mata wodeyan keexettiza xoqu giza ginben keexxidi wottidoyssi beettishe de7oosonna

wolqama bomba tu botara tuge goggish beettiya haattay deees ha haatthaykka issisappe hara saa bidi mitha maata heessa danka biittha qohonta mala waaro kessidoyssara goggish demmoos

Issi aaho denba bessay beettishe deees ha demba biittazanka kaameti issi kuway deiza bolla baggara keeththay woxaletiza son gelishe beyoos.

Dalga asati beettishe de'oosona ha asati dida bessanka shuchchati dumma dumma oosoyo maaddiyayssati beettishe de'iyoge qonce.

Nam7u baggan keeththay deikkonne izappe giddora ehiza ogeera ha hametizi yiishe diza asati beeththoosona ha asatuppeka doothorya abi aha medi issua.

Puula hanotan kexetiza issi wolqama kawo keetha danizaysi betes ,ha betizaysazappe sintha bagara eqiza dalga asati de'osona

Coora asati issi keththan uttida ha xellishene sinththa xelishe bettosona ha asatika tuuke uyizayssine hesadanka haththa banta matan woththidageti uttidosona.

Issi yelaggayi bettishe de'esi ha yelaggappeka guye baggara miththappe oththetiza issi lo'o saxxine misatizayis bettishe de'ikonne izi ba sinththa baggara comppitereza wothidi xellishe demmaysi.

Heezzu asathi beeththishe de7oosona;izathuppekka nam7athi sinththa baggaara karexxi ekkiza suufiya mayidayssathi nam7ay banththa kushen woraqatha issoy issuwaara oyqqidi haa xeelloosona.

Heedzdzu attuma asati beettossona hayssatikka banta sintan de7iza woraqatan aazakko xaafidi entappe giddon uttizayssi iiza xeellishe demmoos.

nam7u attu masati beettosona heyssatuppekka issoy kawo oosun ha7i woden woykko mati anjetiza karetha maayo may7izi eqqidayssanne hini baggara ooththiza issi xuufe xaafiza asi beettees

dalga qooday deiza kawo oosanchati issipe gidi eqqidi ha xeellizayssata demmashe deays heyssatuppeka bayra giza tupe tiran xaafetizo issi attumage gaxan beettes

Issi xumi ekkiza keeththa kifile beettees ha kifile zaanka issi yelaga attomasi barnam'o kushetan birataza oyqidi xeelli hide beettees.

heedzdzu asati eqqidayssati beechchosona izappe nam7ati attuma geta gidikkokka issinna macaro gidada izakka kawo wosanchatuppe issua gidiza polise geetethawus

nam7u asati beettishe de7osona hayssatuppekka issinna macaro gidishe issoy attumaga ha attumageekka ba nam7u kushen woraqata oyqidi iza xeellishe beettees

Issi issi gooba asati banta daagettizo daaga miisha oyqqidi poto dendizayssati beethtishe de'oosona izatappe guye baggara wolqama mitay deees.

dalga asati issisan eqqidayssati beettishe de7oosona ha asatuppekka dumma dumma kawo oosanthati yeddi yeddidi beettishe de7oosonna

Dalga asati issipe shiiqidi banta tira ha zaari eqqidosona ha asatuppe sintha baggara sa7an laaledo buucettiza maatatikka de'eettes.

Heedzdzu attuma asati xeelliyode beettoosona hayssatuppe nam,ati woraqata banta kushen oyqidi issoy issora zafettishe demmoos.

Dalga asati issi besan betosona ha asatika duma duma kameppe guye bagara eqidi hatha oge gigisetes

banta heee lo7etiyo ooson erettiza dalga asati issippe kiiti oge peexan pittishe woykko ogen de7iza bonconne heyssa heyssa mooriza malata ubba diikkishe demmettes

oge giigissishenne dumma dumma anqashata ogeppe buuri buuridi kaame bolla olishe deiya dalga asati beethtosona ha asatinne kaamee issipe gididi oosoa sinta sugishe demmoos

Banitta herra loyithanasi deniddida corra assati hera pitishenne duma ogge gigisanasi eqidi pitishe deyosona.

heedzdzu attuma asati eqqidayssati beyoosona ha asatikka kaameppe keeza iita miishata woykko anqashata giigissiyanne maara oytiya asata

Daro asati issisan ekkidi ha xeellishe beettiyayssatikka de7oosona iza tappe sinte baggara issi issi asati haaththa waaro kessiyayssati beettosona

Tophiya silka eqotta gettetiya xuufe xaafettizo issi tapelay bettes ha tapela bollakka asa natti ba oonatetta erisanas kesiddo digitale matawokey beettes

ha7i wodiyan asa naati issoy issoara gayttanas maaddeya dumma dumma miishatuppe issua idiza komputere miishazi beettishe deees izakka oyqqiza namu kusheti beettisuna

Coopphiya oonatetha erisiza payida matooqezi beettishe deees hamatooqesanka issi yelagay ba poto wotti doyissi beethtishe deees.

Coopphiya oonatetha erisiya payda matooqe xaafetiyo maaray hagadan yaanees giza cuufe deiza issithappelay beettishe deees

oyddu asati beettishe de7oosona haysatuppe heedzdzu attu maagesinne issi macara ubbay shiiqidi baynta kushen issippe bira oyqi uttidosona

Issi yelaga macara keehippe xeellamas malay lo'iyo guutta bulqiza yelagiya beettashi de'awus.

Fayda matooqe bar kushezan oykqada ha xeellashe beettiya issi yelaga arsa maca naayeya beettashe de7awus.

nam7u attuma asati sinthe baggara eqqidi beettosuna izatikka banta uyanase oyqqiza miishaara eqqidi issoy issoa ayfiyateelishe de7ettes

dumma dumma kaameti beettishe de'osona ha kametappe sinthe baggan eqqiza dalga asatinne heessa danka kathati beettishe de'etes

Issi puulattiza bessan woykko mita boncoy iciliza sohon eqqiza dalga attumasatinne maca asati issoy issoakko shiiqidi beettosona.

Nugammo biittan deiza danka cima asati beeththosona hayssatuppeka daroti baynta xibabe laxana maay7izi heessa shanka gaammo asa erisiza dumbuza gizayssa qoo7era yekkidi qopphekka wottidi eqqidosona

Issi ciishshay deiza woykko ciishsha meray deiza biittar hemettidi ha yiishe beettiya dumma dumma kawo oosanchati beettishe de'oosa

demadumatopheyan kawo oosanchaci de7oosona hayssatoppe issua gidiza polise gizayssate bantaqooren bootta naxala malatiza booxa xaaxe juge yedtidi uttidosona

Issi issi kawo oosanchati eqqiti ha xeelishe demmays hayssata sentanka bootta ciishatinne heyssa danka dumma dumma loi zabati beettosona

Dalga asate issi aaho keeththan uttidosona ha asatuka uttidayssatuppe macagetinne attuma gesi beettikkonne entappe zaro asati banta kushiya shiishi ekkidi aazaniza asa daanoo sona.

Tohuwa kuwaasiya ka7anassi issi demba bessa shiiqi eqqiza yelagati beettosona ayelagatuppeka sinte baggan deizayssati pokkikkonne guye baggayssati xokko gidi ha xeelishe beyoos

Gammo bitta asy eretiza saroteta woganne issoy isuwara siqotethth mara bessanas issi dumma dumma kaththatanne hesadankka woga mayoza mayid issi sowa shiqi bantana besishe de"osona

Issi aho kethan utiza dalga qoday diza polise yarati betishe de'osona haysatikka utiza besapeka guye bagara issi atumage eqides.

dumma dumma bessan ooththiza kawo oosanchati utthidosona heyssatuppeka nam7o botha maayo maayizaayssati giddon utthidi pude xeelishe demmandos

dalga asati suufe maa7idayssara eqqidi banta sinthan beetti di deiza karetta miisha be ishe de7oosona

Ba qaala toku oottidi haasayanas koyga bissi yelaga attumasi haaxige bishe beettees ha asikka qaala toqisiza muusha sintan wottidi eqqidees.

Issi puulattiza bessazan dumma dumma asati uttidayssati beettoosona ha asatuppekka sintan woykko biittan uttidi issiyoy enta giddoppe aazakko koyshe beettees.

ba qaala toqu oothtidi haasayanas koyda asati qaala toqisiza miisha banta duunakko shiishidi ha xeellishe demmoos

dumma dumma kawo oosanchati issipe shiiqi eqqidi wolqama aaho keettazan beettoosoma ha asatikka sintawu xeellishe beettiyooge qonce

Duma duma tophiyan sarotethi nagisanasi giidi kawoy nu tophiya poliseti beetosona izetappe guye dere asayka uttides.

Dumma kawo oosanchatuppe issua gidiza sarotetha naagisiyo oosoan eretizaa kawo oosanchati woykko poliseti issippe gidi uttidi ha xeelishe beettosona.

Tophiyan de'za kawo osanchatuppe issuwa gidiza sarotetha nagisiya dhace yarati beetishe de'osona, izeta matanka issi atumagey suupe mayidaysara eqides.

banta yafaran woykko banta maara maara oyqqidi uttida heessatikka polise geetetti zayssati beettishe de7oosona ha polisetikka banta sintan sintan iskirtozan aazakko xaafanas woraqatara wottidosona

toophphiya sarotetha naagisiza woykko polise gizayssati banta maaran eqqiti beettosona hayssatikka banta oyqizo xamanja salo zaari eqqidosona

nam7u asati sinthe baggara eqqidi ha zeellishe beeththoosona izatappe sinthe baggan issi attumage barkushe nam7uappe issi issi biraya gelisidi issua issuara qaxi ballites

heedzdzu asati beettishe de7oosona izatuppe issi saroteta xaace gidiza polisenne heessa danka issi coo asinne guutta yelaga naay de7oosona

Dagga asata issi soman utisidi woykko maatan uttidi baggati entappe oygen uttid enta tamarsishe de izaa issi iss kawo oosanchati beettos.

dalga asate issi oge kumidi ha yishe demmettes hagetuppeka giddora kawo oosanchatuppe isswa gediza sarotetha naagisiza poliseti beettosona

Dumma dumma sarotetha naagisiza xaace yerati beettosona iza tikka dumma dumma baantas deiza sarota maara bessishenne erettishe sarotetishe demmoos.

toohphiya saroteta naagissiza dumma dumma saroteta xaacetappe issua gidiza poliseti beettosona ha polisetikka banta maara maaran eqqidi ha xeellishe demmoos

issi usupu gidiza asati eqqidayssati beettosonna hayssatuppeka banta kushiya qoomidi woykko qaxibalidi xeelishe dizayssatinne heessa danka poliseti beettosonna

Issi maccaranne issi atumage eqidi beetosona haysatuppe maccara bakushen bootha waraqata oyqada issi oshacha kushe pude denthada nababishe demawus.

Bantta maara oyqqidi uttida kawo oosanchati woykko ordde ordde asati beetosona. Ha asatuppe goyye baggankka nam7u asati issoy issuwara haasayishe demmos.

wolqama biitta goshshan erettiza dalga asate issi denba bessan puutiya tokkishe demmettes ha asatikka goydi puutiya tokkiyo toossan kasekka erettidayssa

dalga asati issisa shiiqi eqqidayssati beettosona ha asatikka banta kushe oossakko baqqishenne heessatuppe sinte baggan de'izayssati aypen maxaxara wottidosona

Dumma dumma ammano yara kaalettiza cora asati beettishe de7oosona. Hayssatuppekka islaama ammano kaalettiza asati bantta huphezan qophe daanizayssa wottidi eqqidosonna.

toophphiyanne dumma dumma dere kawoti issife gidizi ha7i beettishe de7oosona ha asatuppeka dootoriya abi ahamedi barkushezan aazakko mita oykkizi pude xeellishe demmoos

barqaala xoqu oottada haasayanas koyda issi cima ekkiza mishiriya barhuphiya qachonta duge yeddada ha xeellada qaala toqisiza miisha sintan wottadus

oyddu attu ba asati beettishe de7oosona hayssatuppeka nam7ati suupe maay7idi nam7ati too maay7o maayidi eqqida gitikkokka izatappe nam7ati nugammo biitta erisiza boota qoolira aatti yeggidus

Issi attuma asi bettishe de'ssi ha attumageyika ba nammu kushiya toqqu ottidi tirakko ehidi hasayanas gidi duna doyizi de'ssi

Ba qaala dhuqqu oththada ubba asay siyanadan hassa'iza koyiza issi cimma mishiriya bettashe de'awus.ha mishiriyaka ba huphe yeddada ba kushiya miccada hassa'ashe betawus.

dalga attuma asati issisa shiiqi eqqidi banta kushe zaanta peelaza oyqqidi woykko woraqata aaho oyqqidi eqqidosona

Usupun gidiza asati utidaysati betishe do'osona he asatika banta sintan sintan hata wothizi entapeka issina mac'c'aro gidikoneka hankoti atumageta.

lo7o ooso saamenta gito giza xuufe xaafettiza issi taapelazi beettishe deees ha taapelazanka issi attuma yelagay beettees

Lo7o ooso saamintha gido giza tuufe xaafettiza tapelazi beethtishe deees ha tapelappe seenthan issi attu maage eqqides.

Dumma dumma cishatinne mithati betosona haysatupeka guye bagara hes danaka mayoti betishe ha mayotakka mecidid micidoysa de'osona

Itiyotelekom yageetetiza xuufey beetees .Haysan diza pidaletika.E,T,H,I,O,T,E,L,E,C,O,M.

dumma dumma asatus tukke aatta aatta ushshiza issi tukke keettano hoottiya yelaga mishiriya beettashe de7awus izakka hootta maayo maayaga uttadus

Dumma dumma giya kattatanne heessadanka meheta dumma qasse otota basheta bayziyo aafo denba bessay de'ees ha bessanka bayzishinne shammise deiya asata xeellashe dayays

bayntas deiza miisha ubba gatti caaniti issisappe harasa bishe deiya dalga asaynne heessi caanisi biza kaamee beettishe deees

Dalga asati issisappe harasa baanas kaamen gelishenne heessatuppeka daruti baynta worafa naa gishe beettosona.

Kame bolla banqashata ,Toki toki kesiya botha madabara kunti kunti efiza asati betishen xelode qonci de'osona

nu gaammo asa hara biittappe dummayiya woga maayowa giza woykko dere mayo7a dunguza maayiza dalga asati beethishe beeyoosona

issi iita ba caaniza kaamee beettishe deees ha kaameka dumma dumma anqashatanne heessa daanka iita bata heerappe efidi harasa olanau maaddees

Issi wolqama mitay beettishe deees hamithappeka sinte baggara dumma dumma asati banta pooxaza woykko banta qoophezakka biittan caddidi banta guuhe bolla wottidoyssi beettishe deees.

wolqama biitthay beeththontha agiddoy cumi woottizo dalga woray beeththishe deees haworappe sinthe baggara issi yelaga naay uttidi ha xeellishe demmoos

Na'u yelaga malayke hibbe lo'iyo issi boothcha kanateera maayiza issi nayeranne aatti mayo booththa maay'izayira uttidi issoy issawara boyqeti haaxe bishe demmays.

Dalga asati beettosona hayssatikka bootta kanateera maa'idoyssara izaza be baggate silke banta kushen oyqqidi haakko xeellishe demmoos.

Dumma dumma tooppiyan beyettiza woykko kareppe geliti asa naati xalqa miisha inmiyo bessati de'oosona hayssatuppe issua gediza gongoloy woykko sossoro bessay beeththishe deees.

Wolqama woray beettishe dee'es ha worappe sintha baggara dumma dumma maata qommoti beettishe de'oosunna hayssatu giddon nam'u keeththati de'eettes.

Issi wolqama zumay beettishe deees hazzuma bollakka dumma dumma mita qommotinne heessa danka maatati mokkizayssati de'oosona.

issi yelaga attu maage maatayo giddon eqqidi beettishe deees ha yelagaykka maati mokkiza biittan woykko demba bessan eqqidi bahacha bessi miicishe demmoos

Bantamaara naagidi issi madadara uttida yelaga nayti beettishe de'osona hayelaga naytikka boothta qole maayidi ha xeelli uttidosona.

haattha pinnanas yaagidi oosettiza zarpen eqqiza dumma macanaytinne attuma yelagati beethishe de7oosuna

guuta nayti zalgati beettishe de7osona hayssatikka ha7i woden yida dichisaale woykko payda matokeza kessanas uttidi naakishe beeththosona

toopphiya oonateththa erisiza payda matawaqqa gizayssa ekkanaasi woykko xaafettanasi salpeza naagiya dalgga Asati beethtishe de7oosonna.

guye baggara daro asati uttidi issi baynta uttida bessan xaafana seygidi hokkidayssatinne heyssatonka xaafishukidosona hayssatu attomage eqqidi deees

dalga tamare nayti issisa maaran maaran oyqqidi shiiqi beettosuna iza tuppekka issoy sinta xeeran eqqidayssi sintan oydezan utti beettees

bar7oonatetta erisiza ha7i wodeyan yida fayda matoqe gizayssa ekkanas banta maaran maaran eqqita daru macasatinne cima attumasati betetees

ba oonatetta erisiza matoogediza paada kessanasi dabga asati banta soho soho naagidi salfezan eqqidayssati beettishef deetis

Adussa xawulappe oosetida oyden uttiza nam77u macca yelagatinne hessadanka issi atuma gara uttiza heedzdzu maccasati beetosona.

Hezdzdu gidiza asati issi besani uttidi woyikko izetappe namu gidizayisati eqidi maaxafa xanaishshenne xeelishe betosona

Issi ba oonatetha erisiya matooke giza woykko paada ekkanas ba ayfiyan xeellashe beettiya issi yelagay deees

Ba oonatetta erisiya toophphiya gidizayssa qoncisanas guuttanatuppe dommidi ciimma gakkanaashshin matooqe giza faaydiyan ekkanaas daroti xaafetishe beettosona

Cima asati issife shiiqi eqqidi baynta guye sinta maara naagidi sinta yida asati sinta sinta guyeppe wursettan yida asati wursettan eqqidayssati beettoos.

Heedzdzu gidiza asati ha baggara uttidosona isatappe sinthe bagganka heedzdzu gidiza asati baynta komputereza caddishe boykko xeellishe beettosona.

Toopphiya oonatetha erisiza ha'i wodiyan yida fayda matooqe gizayssa ekkanas yiza cora attumasatinne mac hasati bettetes

Cora asati banta salpeza naagidi eqqidayssati beettikkonne izaatappe sintha gaxan eqqiza issi yelagay barhu phezan shaashe xaaxidi beettees.

Toha kuuasse kayidemban namu ciththati beththosona ha namu ciththatuppeka kaasishshe deiza n woyko bettiza hezhu gidiza yellagati deettess.

Towa kuwase kaa'anasika giidi sintha xeeran xeysetiza nam'u yelaga nam'u citappe dooretiza nayti beetishe de'osona. Izetika haasa'ishe kaasa demban eqqidoosona.

Isporttiya woykko kuwasiya kaassan erettiza yelaga nayti oge kummidi ha woxxishe demmoos izetappe guye baggara eqqiza dalgga yelaga macca nayti beettosona.

Towa ku aasiya ka'iyo ooson erettiza yelaga nayti issipe gididi kaassa demban issoy issoara sarotetthanase bantha kushe issoy issoyakko zaarishe demmos.

darga yelagati issi bessan uttilisona ha uttida yelagatuppheka guye baggara qasse tumma haratikka eqqidayssati bettishe de7ettes

toha qwaasiya ka7ishe diza nam7u citappe issi cizay yela ga naay kaanas bettishe deees ha yelaga naaynne izi ka7iza intakaasa beyanas shiiqiza asay miye baggara beetetiis

kuwaasiya kaassan erettiza yelagati beettishe demmosona hayssatika goole naagiza issi yelagay kushen oyqanas guppishe demmos

Tohowa kowaasiya ka,ide deiya nam,u citappe doorettiza nam,u yalaga nayti beettishe de,oosona inta giddoni issoy issoara ooyetonta mala xeellanas doorettiza issi attuma geekka beettees.

Kushiya kuwasiya ka'ishe betiya dalga maca nayt de'osona, haysatappeka hezdzdu payduwa ba zokonin xafisada ka'iza yelaga na'iya qoncen betawus.

Nam'u toha kowaasiya citati beettishe de7oosona izatappe zo'oa maa iza corizayssati issoy issaara haakko hemettishe demmoos.

Toha kowaaseya kaa7ishe beethtiya nam7o yelaga naytiinne izati kaa7ishe deiza denbay hessadanka kuwaasezi beettishe deees

tToha qowaaseya ka7iya yelaga nayti nam7ay beettishe de7oosona hayssatuppekka issoy guye baggara kundanas hanishe bees.

issi ortodokise ammano kaalliza yelagay beettishe deees hayelagaykka ortodokise kaalliyo gaas malatay ba tirazaan masqale wottides.

Ha'i wodiya issi woraqata nam'u kesidi izadanka iza daaniza woraqata hara kesiza kawoy ha'i wode ehido machiney betishe de'es

Gi o li di si ti a ri giza pidalen xaafettiza woykko ingilizaton goldi istaar yaageti xaafettiza taapelazi beettishe de'es.

issi yelaga naya barhaytan silke wottada haasiyashenne iza ha xeellada achcha dooyada biicanas hanashe beettowus

Iitiyo telekoom gida duube xaafetiza bootta taappe lazi beettishe deees hayssika bootta woraqaten xaafetizi ha simmi beettidi deees.

dumma dumma xuufeta xaafanassinne dumma dummabatas go7iza miishay beettishe de7osuna hayssatikka leemisoasi heedzdzu miye misile saallanau go7izayssinne dummabati beettosna

Hayththan wothidi yettanne dumma dumma silkiyappe kiyizaba siyanasi maadiya ha7i woden yida wodoroy donththa hayththan wotiza iripone gizayssi beetees.

dumma dumma xuguntatanne heyssadanka toha kushiya ciggana simaadiya toha ciggiza kushiya ciggiza miishay beettishe deees

Issi wogga orde maxaafay beettishe deees ha maxaafaykka dalga woraqata ba gizzon oyqikkonne izi beettiza taapelazikka bootti ekkiza bessa

Issi shuchchatida besa goyishe diza kamey betes ha kameyka oge othana woyko ketha kexanasi dumma dumma gosha eretiza

Namu'u tohoni bululiya motore lagiza issi yalagga na'ayi deyesi hessadakka tohara asifalitera hemetishe diza assata beyosi.

Issi oge shoronta besara hemutishe woykon bishe diza issi kame betetonta ixin daro asay akko shiqidi sugishen demos

Ciisha siitan wottiza issi karexa ekkiza so kaamiya beeththashe de7oos izippe guye baggara dumma dumma hara kaametikka ekkidayssati beethtishe de7ooson.

aafu denba asfalte giza ogezaara koltishe beettiya issi kaamezi de7ees ha kaamezikka muutha kaame gidikkonne asa naata issisabe harasaa efanas dandayeessa

Issi kaamezi beeththashe de7awus ha kaamezikka dumma dumma sarotetha naagissiza poliseta caannada issisappe hara saa efashe beettiyoge qonce.

Yedi yedidi kametinne dumma dumma asati issi sa shiqidi banta ogera hamutizi heyisadanka darobati betishe dosona.

Daligga kameti ogezarra yanne hanne posiki gishini demayis ha kametika duma duma banitta ossowasinne banita go'a adusanasi woxishe betosona

Issi attumaage uttidi ha xeellishe beettees ha attumaageekka ba sinta xumisidi doona qiiba pogidi achcha bessishe beettees.

dalka yelaga mayti ogezaara hemettishe demmoos hayssatikka ogezara hemettishe banta kushiya xoqu oothtizayssatikka inta giddon de7oosona

nam7u tohan hemettiza motore nam7u asa caanidi bishe beettete ha nam7u asa guyera utisidi baassi sinthara laakkishe diza issi fufeerezikka beettes

guye baggay goonge de'iza heedzdzu goomay oykko tohozi diza anqasha gidin heessa danka lo7o sawiza miisha ubba caanana s medhetiza kaame beethashe de7oos

Issi attumaage bettishe dees. Ha attuma asikka karetha suufe mayzi bari kushe na'ama issuwa issuwaaraka qatseballi biradhdhetta oyqqizi haa tseellishe dees.

Issi wolqama woray beettishe de'ees haworappeka sinthe baggara ha'i oorate doomettidi buro keexetishe dizaa pooqe qoodan oyddu gizizayssati beettosona.

issi puulattiza hanotan keetettiza keeththay beettishe deees ha keeththa karenka tpphiya zaal7e banke giza tuufe deikkonne izappe garsa baggara ha keeththa naagiza polise beettishe deees

Issi wolqama katamazi woykko ambazi beetees ha ambazu giddonka dumma dumma xoqu giza keeththa bolla beetiya mitati de'eetes.

dalga asati beettishe de7osona hayssatuppeka barahuphe binnana nam7u so shaakada liipheppe ha bagginne ya baggi yeddida issi yelaga naya beettaus

Isporte ooththiza yelaga attuma issoynne oyddu gidiza maca yelagati beettishe de7oosona izatappe nam7ati dumma maay7onne heedzdzati bootta maay7o maayidoso.

Dumma dumma maca asatinne heyssa danka attuma asati izappu kawo oosanchatinne yelaga nayti issipe shiiqi eqqizi ha xeelishe beeththosana.

federal beetoch korporashon giza duube xaabetiza issi taapelay ha7i beettishe taas deees hayssika bootta woraqata bolla xaabettides

Salo bolla shaarazi beettishe deees ha shaarazikka ira bukkana haniyo heeran deisa issi kulkatiza shaaray beettiyoyssi qoncen deees.

issi kifilezan uttiza dalga asati katta mishe demmetes ha katta mishe deiza yelaga naytinne izata poto dentishe diza issi attuma cimmiza gazda asi beettees

issi kifilen dalga naati guutta naati tamarishe deemmoos ha guutta naatekka maayida bolla bagga heerazi aaza male giikko galal omeray deizayssa

Wolayta soddo yumbursiya penge beettishe deees hayumbursiya pengekka koyro penge guuta guutha tamare nayti gelizanne kiidayssi beettishe de'oosona.

issi kifilezan kumizaha guutha yelaga tamare nayti beettosona hayssatikka baynta oydezan oydezan uttidi astamare xaafisizayssa saleedappe xaafishe beettosona.

Ha sohowan betizaysi guuththa nayta uttidays beteseHa gutha natika .wodiyan Kehipe Coridaysati Banta Utidosona

Dalgga asathi issippe gididi eqqidosona; hayssathuppekka nu thamaare naathu huuphe mocona gidiza doththoriya abiyiira zino siththan geeddareththe simmida birhaanu nagga gizayssikka de7ees.

isse yelaga guutha nayeya uttada ba tamarada yizayssa xaafizo woraqatappe nababashe woykko xeellashe beettawus

dumma dumma maxafa qommoti banta bessan bessan doorettizayssi issoy issuwara walaketonta mala yaran yaran doorettidi bettos

Nam'u pulattida hanotan keexettiza keeththati beettishe de'oosona ha keeththatuppekka sintha baggara dalka asay eqqidi issoy issora haasayishe demmos.

qoophe ottiza issi yelaga attumage ha xeelishe beettees ha yelagappe guye baggayara toku gida adussa koway diza mitay beettes

Duma duma kame qomoti topian de'osona haysatupeka isuwa gidiza oge gigisiza kame betashene ha zarada oge gigisishe de'awus.

Oorathi kexetishe de'za issi ketha demays , ha kethappe garse bagara gedenne ha pinana osetiza oge masatiza xoo'ey beetes.

oge ooththiza kaametoppe issua gidiza dumma dumma shuchchatanne heessa danka xoqu giza miishata zirxiza kaame beettishe deees

dalga asati issi bessan eqqidosona ha asatuka banta dumma dimma oosoa ooththishenne heessa danka oge giigissishe de7iyooge qoncen beettees

issi asa caanidi issisappe harasaa efishe deiya kaamezi beetees kaamezikka asa naata aspalte bessazaara efishe deees

Tophiyan daro Qomo kamet de'osona haysatupeka issuwa gidiza asapalte oge gigisiza woga kamey betishe Des.

Isssi aho woqama ogge de'ikko asipaltte ogge bettishe de'es ha asipaltte oggetara ha'i kame benan de'ishen asa nayti hametiyaysata betosona.

Koyero oge gigisiza woga kamey goyid kantin biitta nam'antuwan giigisiza gilayidere getetiya kemiya gigisashe beetawusi.

kaamee asa naatoppe palaha miisha eqqonta malanne heessadanka kaamiyara oyqetizaban asa naati qohetonta mala eqqidi ogen xeeliza kawo oosanchay tiraafikke gizayssi beettees.

Kaame maara uytishe deiya issi attuma yelagay beettishe deees ha attumaarakka nam 'u yelaga asatikka hemettosone.

Issi attuma yelagay ha simmi eqqides ha yelagappe guye baggara oge oothtiza kaameeka beettishe de'ioge qoncen ubbaskka beettees.

Oge ooththishe deiya issi kaame woggay beettishe deees ha kaame oge ootthishe iza ooso xeellishe diza dalga asay eqqides.

Keethey keethetishenne hessadanka dumma haathay a bolla de7iza miththati pude eqida woyko melizaysati haatha bolla beetishe de7oosona.

Nu gamo asa hara biitappe dumma dumma iza maaya woyko wogga maaya gidiza dunguza mayiza issa athumage sinthathan eqqidi bar kushe meccetishe demmees.

Arbamince amba haattanne dumma goggiza miishata xeeliya giza tapelazi xaafettizayssa zeemmashe de7ays hayssa giddonka haatta sile beettees.

Bootta may'o may'iza dalga asati issi bessan eqqidi kushe haaththan mecetishenne izatappe barhaba gaggaxan eqqiza mishiriya barhuphe zanqopphe wottada beettawus.

dalga asati issi bessan eqqidite oosona ha asatuppekka sinthe baggan eqqiza heedzdzugijiza asati banta kushe haattan mecetishe demmandoos

kushe mecetishe de7iza nam7o yela gati beetosna iza tuppekka issinna macaro gidikkonne issoy attumaga enta potoon dentiya issi attuma geebeetes

oytamu pultoy deiyo haaththa yaagetiza xuufe xaafetizo woykko oyddu paydoynne mela woykko zeero payidoy deiyo taapelay beethtishe de7es

oydu tamu haaththa giza xuufe xaafettiza woykko oyddu tammo pultoy deiza haaththa gizayssi beethtishe taapellan deees

Ichashu asati beettishe de'osona hayssatuppeka oyddati issi mala maayo woykko koote maayikkonne issinna dumma maayo maayiza maca misatizayssi beettees.

dalga asati booththa koppeye woykko booththa qophe wottidayssati coray issife shiiqidi kushe mecetishe demmays

Buro keexetishe deiza orde orde pooqetinne heessa danka izan komida dumma dumma biratati beettishenne xeeli ode qoncen de7oosona.